Nebɛ yaŋemɛ na a ka dɛɛbɛane pɔɔbɛ a bɛ biŋ ne oraba tutu taa ane labɛ tu taa te kyeni a pɔge kaŋ le ne wagyɛ o nyaa zu ɛ kyɛ pɛgele oraba o nu poɔ.

Nebɛ la ara ka. Bɛ zaa vɔgle kpawoɔɛ. Bɛ mine den e ne kpawopelaa bɛ mine den e kpawozeɛ. Bɛ sun kpareyaayiri, bɛ mine kpare e ne ɔɔrangy ɛ bɛ mine den e vamaar. A kaŋ yuo na o noɔre, a uoro sazuŋ ɛ ba ŋmaar leɛ kaara o.

Lɔɔre arɛɛ lɔɔre kãã emmo zie, pɔlbili kaŋ meŋ are la a be, o deni a lɔɔre kãã ennɛ a lɔɔre kaŋ poɔ, a lɔɔre mine e la bonsɔgelaa, o de la gbɛre kaŋ bare a kãã emmo dankyini.

Nobԑ ata na be a zie ŋa, pͻͻbͻ yi dͻͻ beeyeŋ. A pͻͻbͻ su ne kpare kala yeŋ. Va ŋmãã kala no, a seԑ kurigbԑ-wogiri. A dͻͻ suŋ kpare nuŋmaarԑ ԑ seԑ kure gbԑ-wogiri. Ba de ne neԑzaa maŋ de la o nu a nyͻge ne filaawa.

Dɛbɛ are la ka. Bɛ su ne kparenuŋmaare, a sɛ kur-gbɛwogri. Bɛ mine vɔgle kpawoore. Bɛ mine de ne kpareyaayiri a su dɔgle a bɛ kparenuŋmaare zũ. Bɛ mine arɛ a solare zũ. Bɛ mine meŋ zeŋ a solare zũ, bɛ mine meŋ gbi ne dume, bɛ mine gũũ.

Bibiiri ata ane pɔɔ-nekpɛɛ, a pɔɔ-nekpɛɛ zina, a bibiiri ene bideeli, dɛbɛ lɛ bɛ, ba nebɛ ayi zena a kyɛ kaŋ are a de o nuu ɛŋ o kɔre zebɛ poɔ a bidɛb kaŋ na zia o de ne o nuu ɛŋ o noɔre poɔ o bɛle de a bon ɛŋ o noɔre poɔ aa kaŋ pɛgele sɛtilati sola, redio gana kɔɔ bɛ.

Nebɛɛa nuu ne nebeanuu ne be bɛa zie na. Nebɛrɛayi bibiiraata an bibiiraata neg a pɔɔ kpɛɛŋ bɛ zaa su ne kpanuwoore, ɛ kyɛ ɛoŋ nuri bontoora bɛmenɛ nyɔɔne felaaware tɛr. A bipɔɔlikyampile kão zena ɛ yuoa o noɔr.

Dɛre deɛle dankyin. Bibiir zeŋ a dɛr zu. Ba mine zena a dɛr sazu ba mine zeŋ a dɛr pile. Ba mine su kpar nu ŋmaarɛ ba mine su kpar nu woor. bɛmene sɛ ne kurgbɛŋmaara ba mine meŋ sɛ kurgbɛ woor. A zie. A zie dɛo na.

Dɔbɔ be la die kaŋa poɔ, ba zaa gbi la dumo bamine eŋ la zupile kyɛ ka bamine de le ba eŋ la nyobogi bontooraa bamine leɛ kaara la ba koŋkogiri kyɛ ka bamine kaara ba niŋe ba de la ba nuuri dɔgele ba gbɛdumo zu ba naŋ gbi a dumo.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

Lɔɔre ayi ne sãõ ne bebe a ka. A kaŋ e ne zeɛ ɛ kyɛ a kaŋ e bompelaa. A bonzeɛ a o niŋe ne sãã, ɛ kyɛ a bompelaa o koŋkogri ne sãã. A bompelaa puori gbɛɛ be ne sazuŋ ɛ kyɛ o niŋe gbɛɛ sug a pule, ɛ nebɛ meŋ are a o neŋeŋ.

Dɔɔ-nimbɛrɛ are ne a be, kaŋ noɔre yuo na ka ba ŋmara leɛ kaara, kaa pelaa kpɛɛ kaŋ are ne a be, ba mine kaara ne ba fooni zu, kaŋ teɛ ne o noɔre are ne.

Lɔɔreayi ara. Kão e ne pelaa kão e vamhaar. Pɔɔneberaayi ne bibiiri dɛli ata ara. A pɔge kaŋ pɛgele na woɔayi a kaŋ pɛgele wɔ benn. A bi dɛbli ayi su ne kpar pelaa nuŋmaarɛ ɛkyɛa bɛ kure bɛ na sɛa o enne bonsɛola.

Dɔɔ nekpeeŋ dɔma, bibiir ar o koŋkoori. A bibiir mine su kpar kyɛ kão bɛ su kparoɛ. A bibiir mine zenna, bɛ mine dɔm ɛ bɛmine ar. Bɛ mine na zeŋa bɛ de na bɛ nu kão de nea o nu binaa toosɔ ɛkyɛ nyɛɛ kyire. A kão na bɛ su kparo ara, o nyɔɔ naa o toor ɛkyɛ yuo a o noɔr.